Uttidi anjjettida asaa qonccissiya misileenne haayitte eraa poo'uwa ekkite xuufee karettan xaafettidaageenne shuchchan direttida dirssay guye baggaara luxiyo keettay de'iyaagee beettees.

yelaga naati bantta shuraabiya qaarichchidi kallo xiire de'iyaagetiinne sintta baggara golla mala haatay googiyaage Ajjoora xuufe xaafeti uttidaage beettees.

dumma dumma qommo zo'uwan, bootan ciishsha meran tiyettida ciishay beetees. hegaadankka zamaana masoofee de'iyoogaa besees.

Issi yelaga na'aay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi zammana buqura ayfiya attidi uttidagene guyesara cora asaati ezzgidi deiyagetika beetosona.

Yelaga dicciidi de'iya giraabiiliya puutte, guyye baggaara shonkkooroy, muuzee, zaafee, manggoy hegaaddankka biittay beettiyage erettees.

unddenna yelaga naatinne naa'u toho kaamee de'iyoo shuchchaappe keexettida zammaana keettassi bolla bagaara wodoro mala gididi xaaxetti uttidabi aybeeshsha?

Cora paranjja santtay, timaatimee, sa'an sharaa hiixxin zal'anchchay bayzzanawu giyan issippe uttidaaga besees.

unddenna yelaga attumanne macca naati bootta shuraabiya maayidi puxxaa oyqqidi kaamiya ogiya geeshshidi de'iyogenne wogga keettay shuchchan keexetidaage guye bagaara de'iyooge beettees.

Cora wolaytta asay gifaata baalaan issippe shiiqidi guulliyaa xuugide de'iyoogenne guyye baggara korinttiya shubay, keettay, maatay de'iyaagee beettees.

Unddenna attuma yelaga asati wolaytta wogaa maayuwa maayidi haddirssa kushiyan tooraa oyqqidi zokkuwan dorssaa calaa qachchidi maatayi de"iyagee guyye baggaara mittayi de"iyageekka beettes.

issi buulla kofiyaa huuphiyaan wottidi karetta kootiyaa maayida cima bitanee sinttan woottidi go"eettidi de'iyoo buqquray aybawu aybawu maadiyaakko eretii?

oddanchchati issi wodalla na'a oyshsha oychchide de'iyoogaa bessees; hegadankka guyye baggara maata mittaa cora asati dantteti uttidaagetakka bessees.

Issi paranjja mishiriya bari huuphiya duge yeddada haddirssa kushiya xoqqu oottada haasayaa immaydda de'iyaranne guyye baggaara Wolaytta asaa banddiray de'iyagee beettees.

Maata keetay puulatidi keexxetidaagappe bolla baggan bakkaliyaa giyaa xuufenne gooliyaa naa''u sha'anne tammanne heezzu marotetta laytta yaagiyaa xuufe beettees.

Qorqqoruwaan keexettidi giigi uttida keettaassi sintta bagan de'iyaa koorinttiyaa mittaassi zenppidi uttida zammaana birataappe oosettida miishshay ayibissi aybissi maaddii?

uundenna yelaga maccanne attuma naati uttidaagetussi giduwaani uttidi karetta shuraabiyaa maayida na"ay bari huuphiyaa oyqqidi aysi simbbirridi de"ii?

Wolaytta sodo yunbburshshiyaa koyro geliyo baggaara cora asati sinttan eqqidagetti kaamiyaa ogee oyddu toho kaameene hegaatunkka korinttiya mittay de'iyae beetees.

Issi yelaga na'ay Wolaytta wogaa maaayuwa maayidi, maahiya calaa bari hashiyan olidi, kushiyanikka gonddalliya oyqqidaagaappe sintta baggaara de'iya bootta boqaqe maayuwa maayida na'ay oyqqido buquraa sunttay aybee?

issi gela"o na'iyaa wolaytta woga maayuwaa mayyada issi balttetiyo zammana buqquran hassayisaydda de'iyooge hegadankka samppay zambbele beettes

undena cimma assati bootta afalaa maaayidi yeechcha hiixidi ashshuwa yegi uttidagetti beetossona hegadankka dumma dumma dozzati beettosona.

Dumma dumma caammaa qommota salo mala shara hiixidi woottidooga bollan issuwaa issuwa bollan kuuridi issippe shiishshidi bayzzanawu woottoogaa bessees.

Issi biitaane wolaytta wogaa dungguzza maayidi huuphphiyan koppiyaa wottidi wode ehido buqura go'ettidi hasayidi de'iyagenne, guyee baggara keetta alleequwawu maaddiya uuttay de'iyage beettees.

Zammaana shuchchan keexettida keettaassi sintta baggaara de'iya ogiyara biiddi de'ya naa"u toho kaamiya bollan wottido aybay aybay beettiiddi de'ii?

cora murutaa ogee woy kaamiya ogee kaamee, keettay, dumma dumma qalamiyan aleeqetidda shuchchaykka beetees.

Issi yelaga na'aynne cima mishiriya qoomettidi wolaytta wogaa maayuwa maayidi de'iyageeti beettoosona. Heggadankka, tohossa baggaara maataay de'iyage guye baggaara wolqqaama mittay diyaageekka beettees.

Issi bariyaan gastta bittanne adil"e koppiyaa wottiddi bootta maayuwaa mayiddi oydiyaa bollaani uttiddaage zammana buqqura go"ettidi aattidi de'iyoo kiittay aybba milattshsha?

Toophphiyanne Tohossa Toophphiya Dalgga manttiya banddiray huuphe baggaara hegaatuwankka payyatettaanne bolla minttettuwa luxiyo maxaafaa heezzantta kifiliya yaagiya xuufee de'iyo maxaafaa koohoy diyaagee beettees.

Zammana macca assa qamise, karetta, bootta, zoo, karettarane adil''iyaara deiya qaamisene guye baggara qassi dumma dumma shurabetti bettosona.

Naa'u attuma naatine issi macca naa'iya zoo'uwan adill'iyan, karettan tiyettida banddiraa wolayttan wogga kaawuwa xoona misile gidduwan de'iyoga oyqqidi uttidosona.

undenna macanne attuma naati wolaytta wogaa maayuwaa mayidagetuppe guyeera maatay guye bagaara wolqaama deree maatay de'iyagee beetees.

cora wolaytta wogaa maayuwa maayidi tooraa ushacha kushiyan gondaliya hadirtssa kushiyan oyqidi ulduuduwa puniidi deiya asatuppe sinta bagaara eqida bitanee hadirssa kushiyan oyqidobay aybee?

Issi yelaga na'ay bootta muqqaqe maayuwa maayyidi zammana buqura bari doonan goozidi de'iyaagappe miyyiyaara de'iyaa asatu sinttan de'iyaa buquray aybbe?

cora maccanne atumma asati issippe gididi buuraa dentiidinne kaammee biyo ogiyaa giigissiidi de'oosona. hegaadankka hegaadankka heezzu toho kaamme beettees.

corra assay issipe gididi haasaya haasayidi de"iyagetti hegadanikka sarotetta xaacetikka ezgidi de"yagetti guye bagara dumma dumma misiliyani kaamekka beettessi.

cora yelega macca naati wollaytta wogaa mayuwaa maayidi eqqidaagetuppe gidduwan de'iyaa yelega na'iyaa zammana buquraa go"ettada ayba yettaa yexxayda day?

undenna macca naati wolaytta wogaa maayuwa maayidi banta kushiya xaaxi uttidaageetuppe guye bagara diya xuufee woyggiyagaako shaakkidi oddite.

Wodalla naati na"u tohuwan hemettiya kaamiya ooso hagazappe kichidaaga giigisside diyooge beettes. Hegadankka naa"u guutta naati hemetidi diyogaa beettes

Issi gooba gazza miizziyaa waayiyaara yoolbobba uuttidaaranne ippe sintta baagarra dumma dumma miittay maataay bettees.

dumma dumma yelaga naati wolaytta wogaa maayuwa maayidi macay uttin attumay eqqin guye bagan mitay eqqidaagee beetees.

Wodee ehiido kaamiya ogee, bootta qalamiyan karetta qalamiyan tiyettiidaagee, hegaadankka dumma dumma mittaa qommoti, maatay guyye bagaara mittay beettoosona.

Cora maccanne attuma naati issippe dooddi eqqidaageetuppe guyye baggaara zammaana shuchchaappe keexettida keettay tiyettido qalamee ay meree?

Issi macca na'yaa wolaytta wogaa sharibbiya hashshiyan aattada ushshacha kushshiyani xeessa oyqqada huuphphiyaa gulettada de'iyaaranne guye bagara mittay maattay de'iyaagge beettes.

Wolaytta dalgga manttiya giyaa xuufee zo'uwaan, adl''iya karettan xaafetidagenne sintta baggaara kushiyaa misile de'iyaagee beettees.

Issi yelaga na'ay bar ushshachcha kushiyaan buuchcha oyqqidaagenne bolla baggaara salo mala xaafetida Halo mobayliya giigissiyoossa yaagiyaagenne koorinttiya shubay de'iyaage beettees.

Wolaytta deriya orttodookise ammannuwa kaallettiya bayira aawanttinne yarati issippe gididi de'iyaageeti hegaadankka guyye baggara mittay, deree, maatay beettes.

Mittaa achchan eqqida unddenna seeraa asatu giddon eqqida bootta koppiyiya wottida issi bitanee ushachcha kushiyan zammaana haasayaa buquraa go"ettidi ayba kiitaa aattiiddi de"ii?

Hagan caammay zo"o shanxxaa hiixxidoogaa bollan coraxxidi de"iyaageenne guyye baggaara asay qorqoruwan keexettida keettay de"iyaagee beettes.

Cora asati issippe gididi sa'an uttidi Goda woossidi de'iyaageetinne bolla baggara shanxxay kuwaatton hiixettidi de'iyaagee beettes.

Zammaana shuchchaappe keexettidi giigida keettaassi sintta baggaara karetta kootiyanne bootta suriya gixxidi kushiyan dawutaraa oyiqqidi eqqidaagaappe guyye baggaara de'iyaageeti oonee?

Zammana shuchchappe oosetida ogiyaara biya oyddu toho kaamiyaappe guuyye baggaara de'iyaa yelaga naatu achchan xoqqu giidi kaqettida misilee aybba malati?

Unddenna luxanchchati issippe gididi doonaa goozidi maxaafa nabbabiiddinne xaafiddi de'iyogee beettees, hegaadankka uttiyo oyddeekka coray beettees.

Zammaana shuchchan oosettida kaamiya ogiyappe sintta baggaara de"iya shuchchan direttidi xoona misilee kaqetti uttido luxiyo keettayi awa deren de"iyabakkonne shaakki ereetii?

Unddenna maccanne attuma yelaga naati woossiyo keettaa yiidi goynniyageetuppe bolla baggaara shuchchan keexettida keettaa bollan poo'iddi de'iyabi aybee?

Ogiya achchan de'iya zammana qorqqoruwan direttidi shuchchan keexxettidi phoolammiyaa keettassi huuphe baggan wodoro mala bollara bi uttidabi aybbe?

Bolla baggayi salo meranne adill"e gidido oyddantto kifiliya amaaratto doonaa luxanchchatu maxaafaa giigissidi luxanchchatussi sheedhdhida asatu sunttayi oonee oonee?

Issi yelaga na'iya naa''u toho kaamiya bollan uttada, bootta caama wottada, ushshachcha kushiya xoqqu oottadaranne guyyessara kaamiyaa oge, mittay hegadankka keettay beettes.

"oosuwaa erissuwaa" yaagiyaa xuufee boottan xaafettidaageenne garssa baggaara "zemene aawatettaa" yaagiya xuufee karettan xaafettidaageenne hegaadankka "aaho erissuwaa" yaagiya xuufee beettes.

Naa''u maccanne attuma asati Wolaytta wogaa maayyuwa maayyidi eqqidaagetinne guyye baggaara wolqqaama dere de'iyaage mittay, shuchchay beettoosona.

Zammaana kaamiya ogiyaappe sintta baggaara de'iya shuchchaappe oosettida keehippe lo'iya keettaassi huuphee baggaani de'iya wodoro mala micettidabi ayiba gaanee?

Issi goshshanchchay gadiya giddon eqqidi kushiyaa guyye zaari idimmidaageenne miyyiyan danqqala santtayi de'iyagee guyye baggaara uuttay, keettay de'iyagee beettees.

cora yelaga maccanne attuma asati wolayta woga maayuwa maayyid toora oyqqidi ciishshakka oyqqidi hegadankka guyye baggara dumma dumma mittay maatay de'ees.

Bootta mulxxuxxa koppiyyaa wottidi qantta shuraabiya mayidi gade giddon eqqida bitaniyappe guyye baggaara de'iya issi na'ay ayibaassi eqqidaakko ereetii?

Wolaytta dichchaa tohuwa kaassanchchati issippe gididi kaassaa mayyuwaa maayidi dembban qoomettidi eqqidaageetinne guyye baggaara dalgga asay issisaa shiiqidi uttidaagee beettees.

goshanchay xurqqayiya hashiyanni wottidi haddirssa kushiyan kaduwa oyqidi zo"onne bootta boora goyidi de"iyagenne guyebagarra badalay ayssari uttagee beettessi.

Issi yelaga na'ay bitaniya buuchchaa qanxxiide de'iyaagenne guyye baggara zo'onne bootta shanxxay hiixetti uttidaaggenne hegaankka cora asay giyyassi giduwan diyaage beettees.

Heezzu toho kaame kaamiya ogiyaara biddi de'iyaage guyye baggaara xora asay koorinttiyaa mittay dumma dumma mittika keettay beettoosona.

Zammaana shuchchaappe oosettida kaamiya ogiya gidduwan eqqidi bari naa"u kushiya kiisiyan yeddidi zammaana buquraa ba ayfiyan gelissidi eqqida na"aassi caammaa merayi ay malee?

Woossiyo keettaa haggaazanchchati issippe gididi woosa keettaa maayuwa maayidi eqqidoogaanne uttidoogaa bessees. Hegaadankka sintta baggaara maatay dirssaa giddon qassi ababaykka de'iyoogaa bessees.

Cora asatti issippe gididi ogiyaa geeshshidi deiyagettinne guye baggara maattama qalamiyaani tiyettidda shuchchan keexetidda keettay, kaame hegadanikka koorinttiya mittay beettes.

Ammaana shuchchaappe oosettida kaamiyaappe guyye baggaara de'iya wolqqaama bootta qalamiyan tiyettidi giigi uttida keettaassi huuphiyan de'iyaabi ayba giidi qoppeeti?

Hai yelaga attuma naati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi eqqidagettinne guye baggaara qarxxan direttida dirssay de'iyage mittay maataay beettees.

issi gastta na'iya wogaa maayyuwaa maayyada naa''u kushiyan cimatettaa giya xuufiyaa oyqqada guyyeera dumma dumma qalamiyara de'iya alleequwaa kaqqidaara beettaasu

Ha misilee nu wolayttatto doonaan wolaytta wogaa maayuwaa issippe wolaytta dere asay gididi ba naatuura ba keettayeera ba keettawara issippe gididi maayidi allaaxxiidi de'iyoogaa bessees.

mittai de7iyoosaappe sintta baggaara shuchchaa bollan eqqidi bootta muqaqe shuraabiyaa maayidi naa77u kushiyaa xoqqu oottidi eqqida yelada na7ai oiqqido buqoraa sunttai aiba geetettii?

issi yalaga na'ay adillenne bootta walaha qantta shuraabiyaa maayidi eqqidaageenne kuyye baggaara cora naati hegaadankka ooratta wolayttattu cenggurssaa misiliyaa yaagiya xoufee boottan xaafettaagee beettees

sodo unburushiyani naa"anto geliyo pengiyanni corra ssati issipe kiyidi dessona guutta na'aykka bootta woraqata oyqidaga bessesi hegadanikka issi naa"u tohuwani hemetiyagan uttidagekke issuwara haasayigakka bessessi.

xammaana shuchchan oosettida ogiyan oiddu toho kaamee de7iyaageenne toophphiyaa maata mala adillenne zo7o banddirai gidduwan de7iyaageenne keettai mittai maatai beettees

Ha mmisille wolaytttao doonan unddenna wodalla ganjjetti issi mishireessi keetta keexiddi ciqqakka caddiyooga besees.

hissabiyaa usuppuntta kifilyaa luxxanchattu maxxafa giigisidagetti baqala dilnassa, tadassa tashoma ne eliyassa imbaaqoma yagiyaa xuufe ordiyani beettessi.

Bootta muqolanjja shuraabiyaa maayidi eqqida naato giddon zo'o adillenne karetta wolaytta banddiraa oyqqida na'aassi haddirssaara de'iya na'ay wottido caammaa meray aybe?

issi yelaga na7ai toophphiyaa maata mala a dillenne zo7o banddiraa maayidi guyye baggaara wolqqaama deree mittai gadee de7iyaagee beettees.

naati ogiyaa giigisanassi shuchaa ehidi de"iyagetine sintta bagara guuta naati de"iyagetti qorqoro dirssay diretidi utidagene keetaykka beettessi.

toophphiyaa orttodoogse ammanuwaa kaalliya yaarati issippe gididi eqqidosan zammana buquraa go7ettidi haasayiiddi de7iya issi bootta afalaa maayida bitaniyaappe guyye baggaara de7iyaagee xookkobi aibee?

Wolaytta dichcha tohuwa kaassanchchati issippe gididi kaassaa maayuwa maayyidi zorettiiddi de'iyooge beettees; hegadankka eta oonatetta qonccissiya arumaykka bolla baggara de'iyooge erettees.

naa77u yalaga naati bantta kushiyaa kiisiyan yeddidi eqqidaageetinne guyye baggaara golaa malatiyaa haattay goggiyaageenne deree mittay beettees.

wolaytta malaala kawuwaa xooni ba quluwaa bollan uttidi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi kushiyan tooraa oyqqidaagaappe guyye baggaara de'iya cora asati aibissi eqqidaakkonne ereetii

Yelaga na'ay karetta shuraabiyaa maayidi haddirssa kushiyaa kiisiyan yeggidi eqqidaageenne guyyessaara unddenna asati de'iyaageetinne deree mittai maatai beettees

toophphiyaa orttodookisse ammanuwaa kaalliya asatinne bolla baggaara hashshu poo'o meechchaa saruwan gakkida yaagiya xuufee boottan xaafettidaagee maatay beettees

Wolaytta dichchaa yelaga kaassanchchati issippe eqqidaageetinne guyye baggara qorqqoruwan keexxettida shemppiyo sohoy diyaage beettees.

Cora asati issippe gididi wolaytta wogaa maayuwa maayidi tooraa hashiyan wottidi de"iyageeti beettoosona. Qassikka maatayikka guyye baggaara deree, keettayi beettes.

bootta saaniyaa bollani daaboyi, budenayne ashoy hegadanikki shaatiyaa kumidi utida sawo bambare de"iyaga bessesi.

dumma dumma bollaa kifilita qonccissiya misilee de'iyo maxaafaa usuppuntta kifiliyaa heeraa sainssiya luxanchchati luxiyo maxaafaa giigissita asatu sunttay oona oona geetettiyoona?

ihashsu gela"o macca naati wolaytta woga maayuwaa maayidi issino bantto giddon uttisidi miiccide de'iyaagetinne guyye baggara wolqqama mittay de'iyaage beettees.

issi yalaga na'ay wolaytta wogaa maayuwaa maayidi zammaana haasaya buqquraa go'ettidi odiiti de'iyaageenne guyye baggaara mittai keettay de'iyaagee beettees

gastta asati issippe gidid wolaytta wogaa dungguza maayyidi banddira oyqqidi kaamiyaasi gidduwan eqqidaageetinne guyye baggara shuchchan keexxetida keettay, mittay beettees.

haataappe guyye baggaara de'iya wolqqaama zammana shuchchan keexettida zo'onne bootta qalamiyan tiyettida gooba keittaassi haggaazay ayba malatii?

Wolaytta gutaran heezzu asati sinttan eqqidi issippe haasayiddi de'iyoga bessees boottan xaafettida taappeellaykka de' iyoga bessees dumma dumma meran alleqissiya shuchchatikka sintta baggaara de'iyoga bessees.

unddenna cimanne yelaga asay issippe gididi wolaytta wogaa maayyuwaa maayidi eqqidaageenne mittai maatay guyye baggaara kiittai de'iyaagee beettees.

ani de'iyoogau de'oy de'ees. giya xuufiyaappe miiyiyaara hashshu poo''o yeletaa saruwan gakketa' yaagiya xuufee adilliyan xaafettidaagaappe garssaara misilee de7iyaageekka beettees.

cora attumaasay wolaytta dumma dumma wogaa maayyuwa maayyidi baqulluwaa bollan uttid biide doosona; hegadankka guyye baggara cora asati beettoosona.

Cora galssanne uze dorssati issippe shiiqidi de'iyaagetinne guye baggara zo'o karettanne boroqo miizzay dembbaa giddon de'iyaage issippe beettees.

oiddu yalaga naati oidiyan sintta xeeran uttidaageetuppe miiyiyaara olaitta wogaa maayida na7ai hokkidi be7iiddi de7iyo buquraa sunttai aiba geetettii?

naa'u qorqqoro keettay de'iyaagaappe sintta baggaara dooddi uttida yelaganne cima maccanne attuma asatuppe gidduwan eqqidi haasayaa aattidi de'iya'gaa sunttay aybaa geetettii?

cora wodalla woosiyo keetta hagaazanchati issippe gididi sintta bagaara macati guye bagaara maataa bilan issippe giddidi maataa bolan uttidoogaa besees.

Yeelaga attuma naati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi qommettidi leekiya leekidi deosona. Qassi guyye baggara keettaay miittay maataay bettees.

issi adille kootiyaa maayidi garssaara wolaitta wogaa maayyuwaa gujjida yalaga na7aassi guyye baggaara zo7uwan xaafettida xuufee woigiyaagee?

wogga wode ehido keettay shuchchani puulatidaga besessi hegadanikka sintta bagara dumma dumma maatta mala dozzati de"iyogakka besessi.

Katta keettan cora uttiyo oydee de'iyooga hegaadankka ayee kata keetaa yaagiya xuufee beetees. hegaadankka qassi ogee diyaagaa besees.

Issi yelaga na'aiyshuchchaa bollan eqqidi ushachcha kushiyan tooraa oyqqidi haddirssa kushiyan zo'o adi'lene karetta wolaytta banddiraa oyqqidaagenne guyye baggaara wolqqaama deree diyaagee beettees.

cora de'o qaalaa ammaniya asati issippe gididi uttidaageetinne guyye baggaara tophphiya maata mala, adil'e, zo'o qalamiyan tiyettida banddiray de'iyage beettes.

Dumma dumma mittaa qommota; shuchchaa; hegadankka cora Wogga deretanne saluwa bollan qassikka banddira mala cora qalameti diyoga bessees.

Wolayttatto doonan zamaana woykko wodee ehiido ushshaa qommotti issi bolla kuuretti uttidaaaga besees.

issi yelaga na'ay zammana buquraa oyqqin haasayiiddi de'iyaagienn guyye baggaara zammana shuchchaappe keexettida gooba keettai de'iyaagee beettiis

Toophiyaa paranjjatuwaa ichashshantto kifilyaa tamaretu maxaafa; giigissidaageeti Dottoriyaa Kebebe Haylemariyaamma, Dottoriyaa panttawunna Haregawana yaagiyaa karetta xuufe xaafetaagee beettees.

Yelaga naati wolaytta wogaa maayuwaa maayiddi uttidi karabbiya baqqidi de'iyagettinne eqqidi hooliya kaa'idi de'iyaagaeti hegadankka mittayi maattay de'iyaagee beetees.

zammana shuchchan oosettida wolqqaama keettay oyddu toho kaamee ogee hegaadankka guyye baggaara wolqqaama deree mittay cora asay de'ees

yalaga na'ay bootta kofiyaa huuphiyan woottidi haddirssa kushiyan kaduwaa oyqqidi ushachcha kushiyan xurqqayiya oyqqidi hegaadankka boroqonne zo'o booraa gooyidi de'iyaagee beettees

Maataassi gidduwan eqqidi toophphiyaa maata mera adillenne zo'o banddiraa naa"u kushiyan guyyekko zaaridi xoqqu oottidi oyqqi uttida na'ay barqooriyan aybaa xaaxi uttide?

issi arssa na7iya aleequwaa qooriyan wottada bari huuphiyaa quxuuxxuriyaa dadissada hegaadankka hayttan guduchchaa wottidaara de7iyoogee beettees.

Issi yelaga na'ay coraa maayuwaa zal'iyaassi oyqqidaageenne guyye baggara shanxxan diretida keettay de'iyaageenne biittay beettees.

Nu wolayttatto doonaan unddenna maccanne attuma naati issippe gididi issippetettaa duussaa saruwa qonccissiya malaata bessiidi de'iyogee erettees.

issi guutta na7ai eqqidaagaappe sintta baggaara shuchchan direttidi maataama geliyoosai gidido keettaassi huuphiyan de7iya wodoro malai aibakko ereetii?

issi yelaga bootta shuraabiyaa maayyada hokka uttida na'eeppe sintta baggaara de'iya attuma na'ay naa''u kushiyan dirssaa oyqqidi aybawu miicciidi de'ii

Nu wolayttatto doonan dumma dumma wodee eehido woykko zammaana miishshaatuppe issuwaa gigida ogiyaa loyttanaassi dumma dumma giigenna heeratun giigissanassi darotoo hagazanchchati go"ettiyoo baasuwaa haggazanawu maaddiyaa miishsha.

issi baltteetiyaa geaassi gidduwan uttada barizanbbeeliyaa ba achchan wottada sintta baggaara bootta sharaa hiixxada a bollan kattaa ayfiyaa ottidoogaa sunttay ayba geetittii

gaanati koiro xekkaa hakkamuwaa haggaa zaa7immiyo zohuwaa giya xuufee boottan xaafettidaageenne qooqqoro keettai miiyiyaara dumma dumma buqurai de7iyo suiqee de7iyaagee beettees

Issi yalaga na'ay naa"u kushiyan wodee ehiido zammaana buquraa go"ittidi haasayaa aattiidi de'iyaageenne guyyessaara cora baltteetati de'iyaageetinne mittay beettees

ha misilee nu wolayttatto doonan ha'i woykko wode ehido keetta qommotuppe issoy shuchchan keexxetiid de'iyaaga bessees, ikka hooliyaw gakkibeenaaga odees.

Karetta bootta cora miizzay giyaa maaliyaa de'iyaageenne asay hegadankka mittay dere saloy beettees.

Shuchchay bolli bollan keeletti uttidaagee woraa garsdan de'iyagee, hegaadankka saluwa bollan de'iya shaaray beettiiddi diyagee erettees.

Issi mishshriya adil"e maayuwa maayada huuhphiyan shaashiyaa qaccadda sintta baggaara yeechchaa hiixadda a bollan santta wottidaaranne issi gastta mishshriyaa de'yaranne biittay beettes.

Issi bitanee ogiyaassi gidduwan eqqidi godaa mishiraachcho qaalaa haddirssa koshiyan oyqqidi zammana buquraa haasayanaassi ushachcha koshiyan oiqqidaaginne guyye baggaara kaamee de'iyaageekka beettees.

heeraa sansiyaa luxanchchati luxiyo maxaafaa oyddantta kefiliyaa yaagiya xuufee amaaratto doonan xaafettidaageenne toophphiyaa dere deretettaa asa dalgga manttiya bessiya karttai de'iyaagee beettees

Issi gastta bitanee huuphiyan qobbiyaa wottidi zammana buquraa go7ettidi haasayaa gattiiddi de7iyaagaappe sintta baggaara de7iya mittaa achchan xuugettiiddi de7iyaabay aybbe?

na''u puutiyaassi gidduwn eqqida yalaga naatuppe issi karetta kootiyaa maayida na'ay haddirssa kushiyan tamaariyo buquraa oyqqidi aybaassi loyttidi xeelliidi diyaakko ereetii

oyttu toophphiyaa orttodookse ammanuwaa kaalliyaa haggaa zanchchati issippe gididi uttidaageetinne sintta baggaara zammana haasayyo go'iya buquray de'iyoogee beettees.

Unddenna zo7onne boroqo macca miizzayi qashetti uttaageenne yelaganne cima asayi beettes. Guyye baggaara mittay, maatay beettes.

Oyddu maccanne attuma asati issippe gididi uttaagettinne oydiya bolla dumma dumma qommo marccoynne hegaadankka wodee ehiiddo buquraykka diyagee beettees.

shuchchaappe oosettida zammaana meesho woykku leemo keettaynne sintta baggaara korinttiyaa mittay gootaray cora mittatinne hegaadankka maatay de'iyaagee beettees

Hagee dumma dumma ushsha qommotta mmal'ettannawu maadiya dooza qommo. Heeran heeran dummatikkonne geeshshuwaa geetettiddi xeegetees.

issi kifiliyan cora ichchashantta kifiliyaa maccanne attuma naata sinttau kiyada paranjjato doonaa luxissaydda de'iya mishiriyaa maayido maayuwaa qottay ay mere?

Ichchashshu yelaga maacca naati wolaytta wogaa maayuwaa maayidi bantta huuphphiyaa yiiccidi uttidaageti guye baggaara mittay maatay de'iyaagee beettees.

Nu wolayttato doonan uuttaa hashshidi dumma dumma ogiyaan gum''idi giigissidi cinggiichchidi duuti duuti wottido quma beessees sunttaykka itima getetees.

Zo'onne adile mera massofiyaa bollan yeechchay hiixetidaaga boynnaynne donoy de'iyaage sawo bambbare qixxi giidaage beettees.

Naa"u maccanne attuma naati issippe gididi caammaa wottidi kushshiyaa xoqqu oottidi eqqidaagetinne guye baggaara zo'uwaan xaafettida paranjjatto qaalay de'iyaagee beettees.

cora yelaga asati issippe gididi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi wolaytta banddiraa xoqqu oottidi guyyessaara mittay keettay de'iyaagee beettees

issi balteettiya zo'o shaashiya qaccada ba uluwa bollan naa'u kushiyaakka wottada carshaa de'iyaaranne guye bagaara mitay maatay de'iyaagee beetees.

Naa''u dumma dumma citappe yiida tohuwaa kaassanchchati kaa'ide de'iyaagetinne guyyee baggara cora asay eta xeellide de'iyaagee maatay beettees.

Oyddu gastta asati issippe gididi ogiyaa giigissiidi de'iyaageetinne guyyessaara wolqqaama zammaana shuchchan keexettida keettainne mittai korinttee de'iyaagee beettees.

Issi baltteetiyaa olaitta wogaa maayiuya maayyada zammana buquraa go"ettada haasayaa aattaidda de'iyaaranne guyye baggaara mittay maatayde'iyaagee beettees.

magaalashuwaa giya boottan xaafettida xuufiyaappe garssa baggaara wolaytta kawuwaa xoona misiliye gonddelliyaanne tooraa oyqqidoogeenne paray de'iyaage beettees

unddenna maccanne attuma yelada naati wolaitta wogaa maayyo maayidi kushiyan kabaruwaanne diittaa oyqqidi duriiddi de'iyaageetuppe guyye baggaara xaafettida xuufee woyggiyaagee

Cora kuttuwaa quuqulle bayzzanaw zall"anchay kessidoogee salo mala buquraa bollan corattidi utti uttidaage beettes.

yalaga na'ay kootiyaa maayidi kushiyaa uluwaa bollan wottidi eqqidaageenne guyye baggaara luxetta kiittaa sinttanaa halchchuwaa geya xuufee karettan xaafettidaageenne maatay kiittyi mittay beettees

kaamiya ogiyaappe sintta baggaara qorqqoruwan direttidi garssan uuttay de'iyo keettaasi qalamee ayban ayban tiyetti uttidaakko shaakkidi erite

bolla baggay maataamanne bootta gidido amaarattu doonaa luxanchchatu maxaafaa koyro kifiliyaa giya maxaafaa giigissida luxanchchati oonakkonne shaakki shaakkidi eranau maletii?

ippora doozzati galchchi uttido sohuwaappe sintta baggaara de'iya zammana shuchchaappenne mittaappe keexettiiddi de'iya keettaassi bolla baggai aibaa geetettidi xeegettii?

yelaga na'ay wolaytta wogaa maayuwaa mayidi uldduduwaa medhdhidi de'iyaagenne guyye baggaara ciishsha mala zo''onne karetta wolaytta banddiray de'iyaagee beettees.

Ha misilee nu wolayttatto doonaani wolaytta asay issippe shiiqidi yettaa yexxin duriiddi de'iyogaakka besses. Ikka wolaytta wogaa maayuwa maayidi attuma wodallayinne naa"u macca geel'oti duriiddi de'iyogaa besses.

Issi xaacee seeraa maayuwaa maayidi haasayaa immidi de'iyaagenne guye baggaara cora asati uttidi ezggiidi de'iyaagetinne maatay mittay beettees.

Amaaratto doonaa tamaaretu maxaafaa oydantta kifiliyaa yaagiya xuufee adil"iyan xaafettidaagenne bolla baggaara Toophphiyanne tohossa Toophphiyaa dalgga manttiya banddiray de'iyaagee beettes.

Wolayitta dichchaa tohuwaa kaassanchati kaassaa maayuwa maayidi issippe zorettiiddi de'iyoogee beettes. Hegaadankka guyye baggaara asay eta be'anawu uttiyo sohoykka beettes.

koyro wolaytta mino henttanchchaa kumbba dagatoy zammana haasayiyo buquraa oyqqidi asaassi kiitaa aattiiddi de7iyoogeenne guyye baggaara cora asai de'iyaagee beettees

wolaitta wogaa maayiwaa maayidi ushachcha kushiyan tooraa haddirssa kushiyan gonddalliyaa zokkuwan dorssaa calaa oottida na7aappe sinttaara de7iyaabee aibee aibee?

ha misilee nu wolayttatto doonan dumma dumma wodiyan asaa naati ufayissaa qonccissanaassi go'ettiyo miishshata besses. leemisuwaassi yeletaa wodiya bonchchanaassi go'ettiyo ufuufaa oyidiyaaduwakka issippe de'iyaga besses.

ayssi gastta mishiriyaa galo maraasi wodoriwaa qooriyan qachchada ushachcha kushiyan oiqqada de'iyaarippe guyye baggaara beettiyaabay ayba malaatii?

meesho keettay zo7o qalamiyaaninne bootta qalamiyan tiyettidi bollan dumma dumma qalamiyan xaafettida xuppee de7iyoogeenne guyye baggaara uuttay mittay maatay de7iyaagee beettees.

egi uttida cora asatuppe sintta baggaara de'iya maccanne attuma asati dembbaassi gidduwan ayssi xuggunnidi uttidaakkonne shaakkidi eriya asati intte giddon de'ii?

issi bootta muqaqe afalaa maayyada miiccaidda eqqida na7eeppe guyye baggaara cora asati de7iyoosan de7iya keettai aiba keetta geetettii?

cora asati wolaytta woga maayuwaa maayidi qorqqoruwa tookidi keettaa keexxanawu kaamiyara biyaageti beetoososna. Miyiiyaa maatay dumma dumma dozatikka beetoosona.

Cora attuma asati issippe gididi haasayan tobbiiddi de"iyoogee beettes. Hegaadankka issi xaacee dawutaran xaafiiddi de"iyoogeekka beettes.

Ha misilee nu wolayttatto doonan asaa naati alleequwa gujjanaassi bantta qooriyan wottiyo zammaana woykko wodee ehiido miishshaa bayzzanaassi kessi uttidoogaa besses. Hegeekka qooriya biraa yaagidi xeegettes.

Issi gastta bitane wolaytta dungguzza maayiddi toophiya banddira maayiidd cora asatti kaaliyagetti beetosonna.

Cora yelada naati dabaabaa gidduwan eqqidi wolaytta gidduwan eqqidi zo'o adl'enne karetta banddiraa maayidi guyye baggaara qorqqoruwan direttida dirssay mittay de'iyaagee beettees.

Issi bitanee wolaytta woga maayyuwaa maayyidi ushshachcha kushiyaan gonddaliya oyqqidi haddirsss kushiyaan toora oyqqaagenne guyye baggaara baquloynne gastta mishiriyaa wolaytta wogaa maatyuwa maaytidaara hegadankka uuttay beettees.

misilee nu wolayittatto doonan dumma dumma zammaana woykko wodee ehido buqurata besses. leemisuwassi asaa naati allaxxanaassi qooriya biraa, keettaanne dumma dumma buquraa naaganaassi gaaniyaduwa besses.

Issi yelaga macca na'iya huuphiya yiicada maxaafaa nabbabaydda de'iyaranne sintta baggaara attuma naati de'iyageeti hegaadankka cora maxaafay beettees.

issi geela7o na7iya wolaitta wogaa maayyuwaa maayyada bar huuphiyaa zokkuwawu gattada eqqidaaranne sintta baggaara maatai leemo keettai mittai de7iyaagee beettees

Zammaana shuchchaappe oosettida kaamiyaa ogee mittay dumma dumma qalamiyaan tiyettida alleeqoyinne hegaadankka ha'i toophphiyaa kawuwaa dottoriyaa ahimeda aabi misilee beettees.

cora yalaga naati issippe gididi wolaytta wogaa maayiyaa maayidi attumaageeti lekkiya kaa'iiddi maccaageeti uttidi gazziyaa kaa'iyaageetinne hegaattookka maatay dumma dumma banddira qomoti beettoosona

wolqqam shuchchaappe oosettida mino keettaassi sintta baggan uttida naa'u yalaga naati ushechcha kushiyaaninne haddirssa kushiyan oyqqido buquraa sunttay ayba geetettii?

Cora yelaga attuma asati wolaytta wogaa maayuwa maayidi koppiyyiya huuphiyan wottidi uldduuduwa punniiddi de'iyageetinne guyye baggaara cora kaametinne keettayi de'iyagee beettes.

zammana shuchchiyan giigida ogiyan oyddu tooho kaamee eqqidaageenne guyye baggaara toophphiyaa banddiray mittay korinttiyaa shugaynne kiittay de'iyaagee beettees

Cora yalaga naati dooddidi uttidaageetussi sintta baggaara de'iya salo mara koppiyaa wotti uttida bitanee ay kiitaa aattiiddi de'iyaakko ereetii?

heezzu Gastta asatti graviliyaa puutiya tokkidde de'iyagettinne maattayi irkkaniya ogee hegadankka dumma dumma doozzatti de'iyaageeti beetosonna.

oyddu gastta asati gadiya giddon gelidi lokkomaa duuttiyageetinne guyye baggaara mittay muuzze cora maatay diyage beettes.

misilee nu wolayttatto doonan heezzu seeraa naagissiya woyikko xaaceti issippe gididi bantta ooso keettaa mayuwa mayyidi issippe uttidoogaa besses.

cora wolaytta wogaa maayuwaa maayida asati de7iyoosan yettanchchaa kaassa gilddoy bootta shuraabiyaa maayidi karetta sharbbiyaa qacidi huuphiyaa duge yeddidaagee beettes.

coraa oyddu toho kaamee zammana kaamiyaara biidi de'iyaagenne mittay, maatay, ogee, hegadankka guuta naati de'iyaagee beettees.

Toophphiya orttodoogise ammanuwa ammaniyaa asati issippe gididi afalaa maayidi misiliyaa denddiiddi de"iyaageetinne guyye baggaara wolqqaama shuchchan keexettiiddi de"iyaa keettay de"iyaagee beettees.

zammana ogiyaa bollan eqqada naa"u toho kaamiyaa kiyada uttida yelaga na'iya bar doonaaninne bar huuphiyan ayba tiyettada uttidaakko beettii

toophphiyaa orttodooksi ammanuwaa kaalliya yarati issippe gididi ammanuwaa maayuwaa maayiidi ogiyaara biiddi de'iyaageetinne bolla baggaara toophphiyaa banddiray koorinttiyaa shubay keettay mittay biittees

ha misilee nu wolayittatto doonaan katamaa gaxariyaappe dummayanaassi haggaazanchchay go'ettido misiliya malates. hegeekka kataman de'iya dumma dumma kaamiya qommota dumma dumma keettaa qommota besses.

Issi geeggiya dembbaassi bgidduwan uttidaara beettawusu. Hegaadankka maatay A qora qorafa miyobaykka de'iyagee beettees.

Cora asati issisaa shiiqidi issippe uttidoogee hegaadankka mittaa bollan wodee ehiido korinttee xomppiiddi de'iyagee beettes.

cora maccanne attuma yalaga asati eqqidaageetuppe sintta baggaara de7iya shuchchaappe oosettida zammana keettai keexettido qorqqoruwaassi bolla baggai ai mala qalame?

zammana shuchchaappe oosettida wolqqaama keeyippe lo'iya kiittaassi sintta baggaara de'iya ogiyan eqqida dumma dumma kaametu haggaazay aybakkonne shaakkidi ereetii?

wolaytta wogaa maayyuwaa maayyada barxeessan haddirssa kushiyaa wottada baagaa huuphiyaa yiiccada duge yeddida yalaga na'aeppe guyye baggaara aybay aybay beettii?

Koppiyaa wotti uttida bitanne wodoruwaani dorssiyo oyqqidi uttidogga besses. Hegadanikka cora asatti eqqiuttidogga guyebaggara besses.

Oyddu gastta maccaasati shaashiya huuphiyan qacidi, samppan badalaa qolidi punniiddi diyageetinne sa'an salo mera sharay hiixettaageenne guyye baggaara qorqqoroy ddiyagee beettees.

Ha misilee wolayttatto doonan heezzu geela'o naatinne issi wodalla na'ay issippe gididi turustetta yeemoyidi de'iyoogaa bessees.

Issi yalaga na'ai wolaitta wogaa maayuwaa maayini uttidaageenne sintta baggan zammana buquraa go'ettidi haasaya asaassi aattiiddi de'iyaagii beettees.

Issi geela'o na'iya huuphphiyan bootta sharbbiya qaccada wogga maayuwa maayiyda qummaa kattayida diyogee beettees. Miyiyaarakka ordde daaboy masooppiya bollan diyaagee beettees.

oyddu geela'o maccanaati wolaytta wogaa maayuwaa maayyidi kushiyaa xoqqu oottidi duriiddi de'iyaageetinne guyye baggaara deeshshay miizzainne kiittay hegaadankka mittay de'iyaagee beettees

Toophphiyaanne toosa toophphiyaa dere deretettaa asa dalggamanttiya banddirai bollaara de'iyaageenne garssaara hisaabiyaa luxanchchatu maxaafaa usuppuntta kifiliyaa yaagiyaa xuufee beettees.

yesuusi de'iyoogawu de'oy de'ees. yaagiya xuufee salo mera qalamiyan xaafetti uttidaagin garssa baggaara wolaytta sooddo deriyaa de'o qaalaa ammano keettaa yaagiya xuufee beettees.

Dagate kumbbe wodee ehiido haasayaa buquran go'ettidi haasayiiddi de'iyogee beettees. Hegaadankka sintta baggan aassi uyiyo haattay hayilanddiyara de'iyogee guyye baggaara tophphiya wogga banddiray de'iyogeekka beettees.

Korinttiya mittayi Korinttiya shubayi muuzzee issi macca na'iya eqqidaara keettayi qorqqoruwan direttida dirssayi maatayi buurayi beettes.

Araataa sinttan de'iya gastta bitanee wolaytta wogaa maayuwaa maayidi bari ushachcha kushiyan zammana wodee ehiido buquraa go'ettidi haasayaa aybaa aybaa aattiidi dii?

Undenna yelaga maccanne attuma asati issippe gididi kaamiyaassi gidduwan eqqidi duriiddinne yexxiiddi de'iyaageetinne gaammuwa calaa maayida issi adussa na'ay diyagee beettes.

Unddena maccasay sharbbiya xeessan danccodan qachchidi gadiyappe gidduwan gelidi lokkomappe sharappa diggiyaageetinne guyye baggaara cora miizzay mittay de'iyaage beettees.

Oyddu asati qooriyan sharbbiya qachchidi hegadankka banddira sinttan wottidi guyye baggaara heezzu yelaga naata banddira oyttiidi de'iyaageeti beettoosona.

Heezzu kaameenne kaamiya danuwa naagissiya 2u asatinne hegaadankka guyye baggaara shuchchaappe keexettida keettay, kaamiya ogeekka karetta qalamiyan tiyetti uttidaagee beettees.

Naa"u asati issi deeshiyo oiqqidi paahiiddi de'iyaageetinne guyye baggaara issi mishiriyaa booraa oiqqidaara hegaattookka mittay maatay de'iyaagee beettees.

amaaratto duunaa luxanchchatu maxaafaa heezzantta kifiiliyaa giya xuufeenne zo'o qalamee hegaadankka tohoossa tooppiyaa dere deretettaa asa dalgga inttiya luxetta biiruwaa giya xuufee neettees

ss gastta poolunttaara de7iya bitanee zammana haasayiyo buquraa oiqqidi oduwaa gattiidi de7iyaageenne guyye baggaara cora asati eqqidaageeti kaamiyo ogee mittai de7iyaagee beettees

toophphiyaa orttodookise ammanuwaa kaalliya yarati baalaa maayuwa maayiidi malkkataa punniiddinne guyye baggaara shuchchaappe keexettida kiittay korinttiyaa shubay de'iyaagee beettees

Cora gastta asati wolaitta wogaa dunggu zaamaayyo maayyidi lekkiya lekkidi de'iyaageetinne guyye baggaara dalgga asai kuwan uttidi de'iyaagee maatay kiittay beettees.

Ha misilee nu wolayttatto doonan asaa naatussi haggaazaassi go'iya dumma dumma miishshata suyqiyan wottidoogaa shammana mala issisaa shiishshidi wottidoogaa besses.

Goshshanchchayi naa'u zo'o boorata kaduwaninne qanbbaran waaxidi xurqqayyiya oyqqidi goyyiiddi de'iyagee beettes. Guyye baggaarakka cora mittati de'iyageetikka beettoosona.

issi karetta kootiyaa bollaara maayidi garssaara bootta shuraabiyaa maayida yelaga siriyaara qasaza na7ai yelettido biittai awakko shaakkidi ereetii?

yelaga tohuwaa kaassanchchati kaassaa maayuwaa maayidi issippe qoomettidi eqqidaageetinne guyye baggaara daro mittai maatai shaarai de7iyaagee beettees.

yelaga na'ay huuphiyan koppiyiyya wottidi, ushshachcha kushiya ba kiisiyan naaqidi, haddirssa kushiyaan toora oyqqidi qooriyan sharbbiya qachchid de'iyaage beettees. hegadankka banddiray cora asati issippe de'iyaageetikka guyye baggaara beettosona.

Hiilliyaa dumma dumma qommu biittaa munaqada giigissido meeze buqurai bashiyaa geetettii xeegettiyaagee yeechchaara qashetti uttidaagee baizzou kiyidaagee beettees.

Cora galssa dorssatinne tumaaleesa deeshshati oyddu toho kaamiya bollan de'iyaageetinne asay sintta baggaara maatay mittay naa"u toho kaamee de'iyaagee beettes.

dumma dumma kaamee go7ettanau giigissido ogiyaappe guyye baggaara de7iya wolqqaama shuchchaappe oosettida kiittaassi qalamee aiba aiba meran tiyettidi giigide?

Issi geela'o na'iya wolaytta wogaa maayuwaa maayyada bari huuphiyaa guyyekko zaara qachchada eqqidaaranne guyye saara maatay mittay de'iyaage beettees.

zambbeeliyaa oyqqida aayee miiyyan issi mishiriyaa giyaa gidduwn gelada naa''u maabukkiya qilxxi oottada makka makkada yeechcha bollan woottada bayzzeydda de'iyoobay aybee

Hage nu wolayttatto doonan asaa naati bari asatetta shiccissanassi woykko puulayanassi go"ettiyo wode ehido zammana miishshata bessees. Hegetikka saammuna, dooddiranttiya, shittuwanne heganne hega malatiyaa cora qommo miishshata beessees.

Cora qoodi baynna asi shiiqidosan sintta baggaara eqqidi odiiddi de'iya issi bitaniyaasi haddirssaaranne ushachchaara mittatto eqqi uttidabi ayba giidi qoppeetii?

Wolaytta orttodookkise ammanuwa kaaletiya aawantti haddirsaara ushachchaara yelaga naati ammanuwa maayuwa maaayidi hagaaziidi de'iyaageetinne guye bagaara mitay diyagee beettees.

issi yalaga na7ai bara hashiya bollan maayuwaa wottidaagaappe guyye baggaara qantta maayuwaa maayyidi zammana haasayaa buquraa go7ittiiddi eqqida na7ai ai mala caamaa wottide?

Heezzu toho kaame eqqidaagenne sintta baggaara shuchchappe oosettida keettay asay hegadankka bolla baggaara daabbuwanne kikkiya giigissiyoosa giya xuufe bootan xaafetidaagee beettees.

Issi gastta bitanee zammana buquraa doonaakko shiishshidi haasayiiddi de'iyaageenne miiyiyaara cora asati ezggiiddi de'iyaageetinne bolla baggaara yooyo gifaataa yaagiya xuufee xaafettidaagee beettees.

issi paranjja bitanee bootta kootiyaa maayidi carshshaa giddon eqqidaagenne sintta baggaara cora attumanne maccaasati de7iyaageetinne mittay, maatay, saloy beettees.

Heera saynissiya luxanchchati luxiyo maxaafa ichcjashshantta kifiliya yaagiyaa xuufe karetta qalamiyaan xaafeti uttidaagenne dumma dumma medoosatu misilekka beettees.

Oyddu yelaga macca naati wolaytta woga maayyuwa maayyidi kushiya duge yediidageeruppe guyyee baggaara kaqquwan de'iya bullenne haddirssa baggaara de'iyaa samppay hegadankka Ababbay de'iyaage beettees.

Unddenna wolaytta wogaa maayuwaa maayida asatussi sintta baggaani issi geela'o naa'iyaa karetta shurabiyaa maayida wodalla na'aa ayssi hokkisa uttidakko shakkidi eretti?

Wolaytta dichchaa amuwan wolaytta liqaa arakka luxetta keettaa yaagiya xuufe karettan xaafettaageenne bolla baggaara wolaitta dichchaa amuwaa yaagiya aromai beettees.

zammana kaamiyaasi gidduwan eqqidi toophphiyaa maata meera adillenne zo'o banddiraa xoqqu oottida naatussi gidduwan eqqida macca na'iya tookka uttido boqurai aybakko ereetii?

Ha misile wolayttato doonan dooza qommotuppe issuwa gidiya maanassi dumma dumma harggiyassi xaletanassi maddiya mittatuppe issuwa beessees. Hegekka pappaya getettees.

cora zo'o karetta zo'o cora miizzay naati oyiqqiyogeenne giddo baggaara mittay maatay de'iyage beettes.

Hagan leemo keettay shuchchaan keexettidi adil"e qaamiyaan tiyettidageenne guye baggaara mittay qorqqouruwaan direttida dirssay uuttayikka beettees.

wonnuwaa gunddisibeenna ayssara kessida hegaadankka tiyatettaanne kambbaliya melisibeenna de'iya baddalaynne garssa bagaara dumma dumma sharafati dichaa koyiyaageeti de'oosona..

Nu wolayittatto doonan zammaana woyikko wodee ehido buqurata go'ettidi yeletissido issi indde kuttiya barkka de'iyaro besses.

Issi guutta na7ai caamaa woottidi barkka kaamiyaassi gidduwan eqqidaageenne guyye baggaara wolaytta dosays yaagiya xoofee boottan xaafettidaageenne keettai de'iyaagee beettees.

ora asati issippe gididi wolaytta wogaa maayuyaa maayidi duriiddinne qoomettidi lekkiyaa kaa'iidi de'iyaageetinne guyye baggaara zammana shuchchan keexettiiddi de'iya keettay maatai de'iyaagee beettees

usuppun geela'o macca naati issippe giddidi bootta shaashiya qaccidi wogaa maayuwaa maayidi issippe duriidi diyoogaa bessees.

Undenna maccanne attuma asati haasayiiddi de'iyageetinne sintta baggaara ciishshayi guyye baggaara wogaanne kaassaa ministteriya yaagiya xuufee xaafetti uttaagee beettes.

Wolaytta yettanchchati issippe gididi wogaa maayyuwaa maayyidi ushachcha kushiyan tooraa oiqqidi gonddalliyaa haddirssau zaaridi hegaattookka guyye baggaara unddenna asatinne mittai de'iyaagee beettees.

mitay biratay naa'u toho kaaameene cora naati sinta bagaara hegaadanikka shucchan keexxettida keettay mattaa biitatettaa minjjuwa yaagiya xuufee bola bagan xaafettidogee de'ees.

Ha misilee nu wolayttatto doonan zal"anchchiyaa giyaa epaada bari zal"iyaa bayzzayda de'iyoogaa beesses. leemissuwaassi santtaa shukkariyaa miyiyaara wotta wottoogaakka beesses.

cora yelaga maccanne attuma naati kaamiyaassi gidduwan eqqidaageetuppe sinttaara de'iya oiddutoo kaamee awu baanaassi denddi uttidaakkonne ereetii?

Naa''u gatta keettay puulattidi keexettidaageenne sinttan cora asati de'iyaageeti maatay mittay uuttay guyye baggaara wolqqaama deree de'iyaagee biittiis

Zal"anchchay dumma dumma caammaa qommota giya ehiidi, sharaa hiixxidi bootta caammaa, karetta caammaa, zo'uwaranne karettaara de'iya unddenna caammata ehiidi shiishshidi wottoogee beettees.

oyddu toho kaamee zammana ogiyaara biiddi de'iyaageenne miyiyaara cora asay korinttiyaa mittay dumma dumma keettaa qummoy de'iyaagee beettees

Unddenna naa"u toho kaamee zammaana ogiyaara hemettiiddi diyaagenne guyye baggaara oyddu toho kaamee hegaadankka keettay shuchchan keexettidaagee beettes.

issi bootta muqqaqe olaitta wogaa maayyo maayyada bar huuphiyaa shaashiyan qachchida mishireeppe guyye baggaara de'iya cora asati oiqqidi doonaa bollan oottidobay aybee

Oyddu toho kaamiyaassi bollan heezzu naati uttidaageetinne sintta baggaara mittay maatay deree hegaadankka saloy de'iyaagee beettees.

tammaana shuchchaappe oosettida kiittaa garssan de'iya cora boottanne karetta qomu miizati sintta baggaara aybaa miidi de'iyaakko intteyyo beettii?

Cora attumanne macca asati issippe gidid uuttaa haaxaa oyiqqidi xoqqu oottidaageetinne guyye baggaara keettay, mittay, uyiddu toho kaamee, de'iyagee beettes.

cora asati kaamiyaara issippe doodidi yaageetuppe guyye baggaara qorqqoruwan keexettida zammana keettaassi sinttan mittaara eqqida buqurai aybissi go'iyaakko ereetii

issi yalaga na'ay bootta shuraabiyaa mayidi qantta suriyaa gixxidi haddirssa kushiyan maataama adillenne zo'o toophphiyaa banddiraa oyqqidaagaappe guyye baggaara ayi bay beettii?

Cora yelaga naati issippe gididi jootiniya kaa'iiddi de'iyageeti beettoosona. Hegaadankka guyye baggaara mittay, keettay kaamiya ogeekka beettees.

ha zammana dumma dumma lo77iyaa alleequwaassi giigida oidiya bollaaninne keettaassi bollan kaqettidi dooddi uttidabai aibisi giigidabaakkonne ereetii intte?

Oyddu asati issippe gididdi awan ootiya buquran ootiidi diyooge beetees, guye bagaara shonkkooroy, maaatay dumma dumma doozatikka beetoosona.

Cora asay balgguwan iraa daroy bukkidoogaappe denddidaagaa keettaa bollan danoi gakkidaagaa bolli de'iyaageenne guyye baggaara uuttai maatai de'iyaagee beettees.

Cora wolaytta wogaa maayuwaa maayidi zammaana buquraa bantta ayfiyan aattidi eqqida unddenna asatuppe haddirssaara de'iya maataama adillenne zo'o banddiray ay biittaagee?

misilee wolayittatto doonan wodee ehido ushshaa qommotuppe issuwa besses. hegeekka asy harggidi suuttaa pacciyo wodiyan maaddes yaagidi go'ettiyo ushshaa qommuwa besses. sunttayikka heeran heeran dummatikkonne birinddaa yaagidi xeegettes.

Cora ammaniya asati issippe gididi bantta kushiyaa xoqqu oottidi godaa woossiiddi de'iyaageetinne bolla baggaara mittay qorqqoroynne sintta baggaara manggoy de'iyaagee beettees.

issi yalaga na7ai cima aawaa qoommidi markkatettaa dawutaraa xoqqu oottidaageenne guyye baggaara agunttai, manggoi, oidee maatai de7iyaagee beettees.

Naa''u asati wolaytta wogaa maayyo maayidi guuliyaa tamaa oyttiidi de'iyaageetinne guyye baggaara cura wolaytta wogaa maayyo maayida asatinne mittay maatay de'iyaagee mittiis

zammana shuchchan keexettida kiittaa bollan awaashe qoraphphiyoosaa yaagiya xuufee salo malan xaafettidaaginne giddo baggaara kinddo koisha kifilya giya xuufee biittees.

Issi yelaga arssa na'iyiya wolaytta wogaa maayuwaa maayyada zamaana buquraa go'ettada. issi baltteetiyo oychchaida de'iyaaranne samppai guyyeera cora asati de'iyaageeti beettoosona.

karetaaninne zo'uwan xaafettida wolaytta soodo suuttaa minjjuwa hagaazaa giyaagee de'ees, hegaadankka neeyoo payatettaara de'iyaba gidikko haratussi paxotetaassi gaso kiyitte giyaagee xaafettiis.

zammaana shuchchaappe oosettida pholammiyaa geliyoosay wolaytta sooddo yuburshshiyaa yaagiya na"antto beree de'iyaageenne hegaadankka sintta baggaara cora yalaga asatinne korinttiyaa mittay beettees

issi yalaga na'ay bootta shuraabiyaa maayidi karetta suriyaa gixxidi eqqidaagaappe guyye baggaara de'iya unddenna naati awa pudettaa kiyidi manddariiddi de'ona

korinttiyaa mittay shubay hegaadankka shuchchan direttida dirssay mittay kaamiya ogee maatainne keettai de'iyaageekka meettees

zammaana kaamiya ogee dumma dumma qalamiyan keexeettidaageenne miiyiyaara shuchchan keexettida wolqqaama keettai korinttiyaa shubai mittainne oiddu too kaamee de7iyaagee beettiis.

zammana shuchchyaappe oosettida kaamiyaassi giddon eqqada ulaitta wogaa maayuwaa maayyada bar huuphiyaa yiica uttida yelaga na'iya haddirssa kushiyan oyqqidobaa sunttay aybee

Issi geela'o na'iya wolaytta wogaa maayuwa maayada huuphiya duge yeddada kaamiyassi gidduwan uttidaaranne guyyessa baggaara naa'u asatinne mittayi diyagee beettes.

Nu wolayttatto doonan zal"anchchay bayzzanassi ississa shiishshi wottido dumma dumma qalamiyaan xaafettida maccalata oyqqiis. Ikka guutta naati guuttatettan eraara diccana mala aawati ba keettan kaqqidi guutta naata eraa haggaazza immiyo dawutaara oyqqiis.

coora attuma naati kaamiyaasi gidduwan gelidi ispporttiyaa oottiidi de'iyaageetinne hegaadankka qorqqoruwan direttida dirssay shuchchan keexettida keettaynne korinttiyaa shubay de'iyaagee beettees

coora maccanne attuma naati issippe gididi gidduwan biittaa kuuri kuuridi oottidaageetussi guyye baggan de'iya issi salo mala maayuwaa maayida na'ay oyqqidobi aybee?

ha misilee nu wolayttatto doonan zal''anchchay dumma dumma giya biidi ississa shiishshidi asassi bayzzanassi wottido caamma malatees, dumma dumma heeran dummatiyaaba gidikkonne shabaxxiya yaagidikka xeesses dumma dumma heeray.

ichchashu yalaga naati issippe gididi wolaytta zo7o, adil7enne karetta banddiraa xoqqu oottidi de7iyaageetinne guyye baggaara mittay, maatay ogeenne keettay de7iyaagee beettees.

Biratan direttida dirssaa giddon kanay, godaree issippe de'oosona. Hegaadankka guyye baggaara maatay, mittay dumma dumma qalamiyan tiyettidi uttidaage de'ees.

Yelaga wolaytta wogaa dungguzaa maayidi haasayaa asaassi gattiiddi de'iyaagaassi huuphe baggaara zo'o adi'llenne salo mera alleeqoy aybissi kaqettaakko shaakkidi ereetii?

uttenna maccanne attuma woossiyo kiittaa haggaazanchchati woosa maayiyaa maayidi eqqidaageetinne guyye baggaara shuchchan keexettida dirssaynne maatai de'iyaagee biittiis

Toophphiyaa orttodokisee ammanuwaa kaalliyaa yarati issippe gididi ammanuwaa maayuwaa maayidi uttidagetinne bolla baggaara toophphiyaa banddiray mittay dirssay direttidaagee beettees.

Adil'e zo'o mera eqoyi kaqeettidaagaa giddon hashshu yelettadasa yaagiya xuufeenne qassi maatay mittay beettes.

aabiyaa ichchashantta kifiiliyaa luxanchchatu maxaafaa giya xuufeenne issi paydoy naa''u paydoy oyddu paydoy hosppun paydoynne tammanne usuppun paydoy salo meeran xaafettidaagee beettees

Baltteetati heezzaa gididi puutiya tokkiiddi diyogee beettes. Hegaadankka sintta baggaara cora puuteti de'iyogeekka beettes. Issi wodalla na'aykka eqqi uttis.

Macanne atumma yelaga naati kaamiya ogiyara bootta shurabbiya maayiddi boosonna. Etta matan shuchchay beetes.

Yelaga na'ay huuphiyaa dichchidaagee ushachcha kushiyaa xoqqu oottidi bootta maayuwaa maayidaageenne guyye baggaara naa'u golaa malatiya goggiyaa aattai de'iyaagee mittaynne maatay beettees.

keettaa asaa xaliyaa bayzziyo sohuwaa giya xuufee xaafettidi kaqettidaageenne bolla baggaara korinttiyaa shubay hegaadankka zammana kaamiyaa ogee banddirai mittai maatay beettees

Dumma dumma qommo jarkkanee tuchchan metettooga, siniya, buttula, haylanddiya hegaddankka zambbeela sa'iyaaga bessees.

mittaappe sintta baggaara karetta kootiyaa maayidi uttiiggida na'ay wodoruwan qachchidi karetta pesttaaliyaa mayzzidi wottido pootiyaa sunttay aybakkonne ereetii

Cora mattaa koottayi mittaa bollan de'iyogaa hegaadankka karetta laasiyan kamettidoogaa besses. Qassikka sintta baggaara uuttayi guyyeera keettayikka de'iyogaa besses.

Soyiqiya Karen naa"u geela'ti eqqidaageetinne maabukkee, jarkkaanee, zambileekka bolla baggaara kaqetti uttidaageenne hegaadaankka booray de'iyagee beettees.

unddenna yelaga asati zerettaa oiqqidi gatiyaa gidduwan gelidi zeriiddi de7iyaageetinne guyye baggaara mittai muuzei maatai de7iyaagee beettes.

Issi guutta na'ayi mittaa gaariya sugiiddi diyageenne issi baltteetiya shanxxaa oyqqada baydda de'iyara beettawus. Hegaadankka qorqqoruwan keexettida keettayinne sintta baggaara naa''u yelaga naati beettoosona.

Issi yelaga na'ay adil"e laappun paido kaassaa maayyaa maayidi kuwaaziyaa sho'ananiyaageenne guyye baggaara molqqaama mittai korinttiyaa shubaynne maatai de'iyaagee beettiis.

Uuttaappe sintta baggaara deiya gadiyan eqqida issi bitanee bootta kootiyaa zo'o shuraabiyaa maayidaagee haddirssa kiisiyan aibaa wotti uttaakko beettii?

Issi wodala naa'ay bootta koottiya maayidi haassaya haasayide de'iyoogakka beessees. Hegadankka guyye baggaara zo"uwan xaafetida omarssi yaagiya xuufekka de'iyooga beessees.

saissi yalaga na'iya wolaitta wogaa maayyo maayyada bar huuphiyaa duge yiicada barimenttershsha bollankka zo'o qalamiyaa tiyidaara zammana buquraa go'ettada cima bitaniyaa aybaa oychchayddada

mittaa giddon kiyennaadan gela uttida karetta mizeesi guyye baggaara de'iya adill"e maayuwaa bolla aattida yelaga na'ay aybaa oottanawu eqqite

Wolayttatto doonan issi geela'iya bantta huuphiya daddisadda bana loyttadda miiccaydde de'iyooga bessees.

ha misilee wolayittato doonaa wolayitta dichchaa isporttiya yaray issippe gididi hombocciiddinne kaa'iidi guppiidi miicciiddi de'iyoogaa aahuwan qonccisoosona.

Goshshanchchay na'au zo'o booratun qambbaraa waaxidi kaduwaa oyqqidi goyiidi de'iyaagenne sintta baggaara carshshay, haree mittay beettees.

goshanchchay bar ggadiyan ottidi kattaa shiishshiidi de'iyoogaa paranjjati eqqidi oychchiiddi de'iyaageetinne guyye baggaara muuzee mittay maatay de'iyaagee beettees

issi yalaga na'ay wolaitta wogaa maayuwaa maayidi gatimaa oiqqidi saluwaa phixxilliiddi de'iyaageenne guyye baggaara haattay wolqqaama deree de'iyaagee beettees

Issi wodalla na'ayi wolaytta dungguzaa maayidi wodee ehiidobaa ayfiyan gelissidi baquluwa kooridi uttis. Hegaadankka guyye baggaara dumma dumma mittati beettoosona.

Usuppun issi keettaa asati issippe gididi eqqidaageetinne guyye baggaara naa'u leemo keettay de'iyaagee uuttay maatay beettees.

naa77u ordde maccaasati issippe gididi bantta huuphiyaa duge yeddidi uluwaa bollan kushiyaa ba7idi de7iyaageetinne guyye baggaara muuzee mittay de7iyaagee beettees.

Cora miizay qashsheti uttidaagenne appe gidduwan karetta shurabiya maayyida na'ay sintta baggaara unddena asay de'iyaagenne guyyeera leettay mittay de'iyaage beettees.

Misilee wolayttatto doonaan orttodokkisse tewahiddo ammanuwa yarati issippe gididi bari ammaniyo ammanuwa baalaa issippetettaan bonchchidi puulattidi de'iyogaa bessees.

dumma dumma wode ehiido luxettawuu maaddiyaa buquratti oyddiyaa bollan de'iyoogaa hegaadankka luxanchatti naa"aa gididi go"ettiidi de'iyoogakka bessees.

Nu wolayttato doonan issi geela'iya wode eehido huuphiyara bar huuphiyara gattadda ba ziizziya gatanawu yedda uttaasu.

ora asati issippe gididi wolaitta wogaa maayuwaa maayidi tooraanne gonddaliyaa oiqqidi duriiddi de7iyaageetinne guyye baggaara mittai maatai de7iyaagee beettees

zammana shuchchaappe oosettida ogiyaara biiddi de'iya oyddu toho kaamiyaappe guyye baggaara adill"e zo'onne maataama banddiray kaqetti uttidaagee awu biittaagaakko ereetii

wolaytta dichchaa tohuwa kaassanchchati kaassa dembban mayyuwa mayidi de'iyageetinne sintta baggaara cora asati eta xeelliyageetinne shuban direttida dirssay de'iyage beettes.

Issi miizziyaa kacee baynnaaraa bulla meraara de"iyaaraa guyye baggaara maatay, asay dumma dumma qommo keettay doozzatinne de"iyaageti beettoosona.

tohossa tuupphiyaa kaalettiya mantta xilawuni kushiyaa baagaa idimmi uttidaageenne haddirssa baggaara wodee ehiido miishshaa aifiyan aatti uttida naa''u asati diyaageeti biittoosona

dumma dumma leehee, boyee shukkaareenne sawo bambbaree qilxxi giidi zo'uwan daaxxettidaagee diyaagee betees.

muuziyaappe sintta baggaara eqqidi gadiyaa gidduwan gelidi oottiiddi de'iya karetta naa"u asati oyqqido miishshaa sunttay aybakkonne shaakkidi ereetii?

Unddenna yelaga maccanne attuma naati haattaassi gidduwan eqqidaageetinne sinttaara shuchchai guyyeera golaa malatiya haattay goggiyaagee wolqqaama deree de'iyaagee beettees.

Maataamaaninne bootta qalamiyan giigidi tiyetti uttida qorqqoro keettaassi sintta baggan alleeqoy kaqetti uttidaagaa achchan de'iya cora asati aybaa biddiidi de'iyaakko shaakkidi erite?

Issi bitanee wolaytta wogaa dungguzaa maayidi ayfiyan zammana buquraa aattidi haasayaa kaalliidi de'iyoogeenne guyyessaara naa"u asati de'iyaageetikka beettoosona.

Yelaga na'ay wolaytta dichchaa kaassaa maayyuwaa maayidi wolaitta dichchaa xoona mattata giya banddiraakka oiqqidi de'iyaageenne guyyessaara mittay kaamiyaa ogee beettees.

unddenna maccaasati shaashiyaa bantta huuphiyan qacidi wogaa maayuwaa maayidi issippe shiiqidi eqqidaageetinne guyye baggaara mittay keettay de7iyaagee beettes.

Ha misilee taassi wolayttatto doonaani "deebbuwaa" yaagidi xeesettes moottaadan. A achchan qassi mangguwaa ayfeekka beettes. Zal"anchchati giyaa efiidi bayzzanaw qachchi wottidoba milates.

Ha misilee nu wolayttatto doonan maccanne attuma luxanchchati luxxiidi gam"idi wurssettaa ayfiyaa demmanawu hoolliyawu gakkidi denddiidi de'iyoo issipetettaa pootuwaa malatees.

issi naa"u tohuwa kaamee issi tohoy kiyiichchidoogeenne naa"u yelaga naati kaamiya ogee shuchchan keexettida zammaana keettaynne hegaadankka sintta baggaara de"iya asati beettoosona.

Toophphiyaa orttoodokise ammanuwaa ammaniya yarati qaalaa siyiiddinne ammano keettaa maayyuwaa maayyidi doodi uttidaageetinne guyye baggaara qorqqoruwan keexettida keettai de'iyaagee beettees.

Shuchchappe keexettidda gooba keettay miyo kattay ubbakka ufayttite yaagiya xuufe beetees.

Wolaytta yettanchchaa gaagga diidi wolayitta wogaa maayuwa maayidi ushachcha kushiyan zammana haasayo go7iya buquraa oyqqidi haddirssa kushiyan tooraa oyqqidaagee beettes.

unddenna gastta asati maahiya calaa maayyidi kaamiyaara woysha mittaa oyqqidi hemettiidi de'iyaageetinne guyye baggaara mittai korinttiyaa shubay de'iyaagee beettiis

Issi yelaga macca na'iya zo'uwaranne boottara walakettidda qamissiya maayadda goye baggara dumma dumma mitta qommotti beetosonna.

Cora bootta qalamiyan tiyettida zammana shuchchaappe keexettida wolqqaama kiittai de'iyaagaappe sintta baggaara de'iya dumma dumma kaamiyaassi go'iya zammana ogee aibippe aybippe merettide?

Ha misilee nu wolayttatto doonnan undenna wodalla ganjjeti issippe gididi heezzu toho kaammiyaa go"ettidi manddarawu isipetettaan biidi de'iyoogaa beesses.

beni wolayitta leemo keettay woyikko meesho keettay shuchchan puulattidi keexettidaage beettes. hegaadankka cora yelaga asati issippe de'iyageeti beettoosona.

cora asati issippe gididi wolaytta wogaa maayyuwa maayidi tooraaranne gonddaliyaara oyqqidi zokkuwankka dorssaa calaa qachchidi guyye baggaara mittay maatay de'iyaagee beettees

naa''u oyddu toho kaamiyan koronttiyaa shubay hegadankka zammana shuchchan keexxetida keettay mittay sintta baggaara ogee de'iyaageekka beettees.

Cora maccanne attuma asati issippe gididi wolaitta wogaa maayuwaa maayidi haasayaa izggiidi de'iyaageetinne bolla baggaara toophphiyaa dere asaa banddirainne hegaadankka mittay beettees.

Daro wodalla naati ushshaa uyiiddi issippe beetosonna. Guye bagan dumma dumma zamaana ushshatti beetosona sinttan oyddekka de'ees.

issi macca na'iya ushshachcha kushiyan mashshaa oyqqada wolaytta wogaa maayuwa maayidaara zamaana buquraa go'ettada issi bitaniya haasayissaydda de'iyaranne guyye bagaara mittay sinta bagaara mashshay de'iyagee betees.

Issi geleshshoy dirssaa giddon uttidi kattaa miiddi de'iyaagee beettees. hegaadankka guye baggaara maata mala mittayikka de'iyoogee qonccees.

Ha misilee nu wolayttatto doonan dumma dumma asati issisaa shiqqidi allaaxiidi de'iyoogaa beessees. leemissuwaassi miiddi uyiiddi kaassaa be'iidi de'iyoogaa beessees.

Issi yelaga na7iyaa wolaytta wogaa maayuwaa maayyada bar huuphiyaa duge yiiccada hegaatookka zammana haasayawu go7iya buquraa oyqqada de7iyaarippe guyye baggaara de7iyaabay aybbe?

Attuma naati issippe shiiqidi annaacciyan xoonido buquraa sinttan wottidi uttidaageetinne qoomettidi eqqidaageeti maatay guyye baggaara mittay beettes.

issi manttaa biraana geetettiya bitanee giigissido maxaafay 'taani kanttido oggee' yaagiyaagaa oyddu xeeto biran bayzziyoogaa bessees

Toophiya al'o buqura yaagiddi xeegiyo tukkenne heegadankka maattayinne shuchchay beettes.

unddenna asati wolaitta wogaa maayyaa maayyidi kushiyan tooraa oiqqidi qoomettidi poocamiidi de7iyaageetinne guyye baggaara shuchchan keexettida kiittai mittai de7iyaagee beittiis

Issi cima bitanee wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ushshachcha kushshiyaan tooraa oyqqidi zokkuwaani gaammuwaa calaa olidi miyiyaara cora asata wotti uttidagee beettees.

yelaga na'iya wulaytta wogaa maayyuwaa maayyada zammaana buquraa go''ettada haasayaa gattaidda de'iyaaranne guyye baggaara mittay dumma dumma kiittay de'iyaagee beettees

coraa oyddu toho kaame ississa shiiqidi uttidaagenne guyye baggaara sguchchan direttida dirssay de'iyaage mittay, koorinttiya shubay diyaage beettees.

Hagee goshshanchchay ba dafuriddo murutta ehiidi de'iyooga besees. Qassikka bangga buuriddi ehiid de'iyooga besees.

toophphiyaa maataama adill''enne zo'o banddiray de'iyaagaappe duge baggaara amaaratto xuufiyaa kaallidi de'iya misilee aybaa qonccissanawu merettide

issi arssa yelaga na'iya baagaa doonaa xoqqu oottada waassaida de'iyaaranne guyye baggaara gadee wolqqaama deree mittay haattay shaaray de'iyaagee beettees.

Shuchchan keexettida zammana kiittaa sintta baggan dumma dumma qalamiyaara merettida maayyoy kaqettidaageenne sintta baggaara mittai kaamiya ogee de'iyaagee beettees.

Ha misilee wolayttatto doonan naa"u macca naatinne issi woddala attuma na'ay issippe gididi ushsha uyyiyidi wolaytta wogaa qumma miidi diyooga bessees. Leemissuwassi muchchuwa, sollissuwa, pilaa, bilndduwanne hega hegaa malatiyaageera bessees.

Dere asay issippe dooddidi uttidaageenne sintta baggaara seeraa naagissiyaageeti eqqidaageeti maatay mittay wolqqaama shuchchan keatettida keettay guyyeera de'iyaagee beettees.

mittan derettida dirssaa giddon cora miizatu giddon eqqida issi karetta kootiyaa maayidi ushachcha kushiyaa ba doonawu wottida karetta miiziyo oyqqida bitanee ayssi sinttawu xeellii didii?

Hisaabiyaa luxanchchatu maxaafaa naa"antta kifiliyaa yaagiya xuufee karetta qalamiyan xaafettidaageenne bolla baggaara toophphiyaanne toossa toophphiyaa dere deretettaa asa dalgga manttiyaa banddirai beettees.

wolqqaama shuchchan keexettida zammana olamiyaa keettaassi sintta baggaara kaamiya ogiyaassi gidduwan de7iya dumma dumma qalamiyan merettida buquraa sunttay aybba geetettii?

bootta qalamiyan tiyettida shuchchaappe keexettida keettaa garssan ha'i wodee ehiido uttanawu maaddiya oyide, heregay, hegaadaanikka maabiraate eexxiiddi de'iyage beettes.

coora gastta attuma asati ulaitta wogaa maayuwaa maayidi ushachcha kushiyan tooraa oyqqidi hashiyan dorssaa calaa wottidi lekkiyaa kaa'iiddi de'iyaageetinne guyye baggaara uuttay mittai maatay de'iyaagee beettees

Boota, zo'o, karetta qalamiyan merettida caamma kushiyan oyqqidooga beessees. Hegadankka guyye baggaara maata mala mittay de'iyoogekka beettees.

Naa"u macca naatinne issi attuma na"ay gidduwan de"iyaagee Toophphiyaa banddiraa maayidi sintta baggaara maata mala banddiraa oyqqidi guyye baggaara shuchchay de"iyaagee beettees.

cora asati issippe eqqidaageetuppe sinttan eqqidi zammaana buquraa go7ettidi haasaya kiitaa aattiiddi de7iya bitanee bariqooriyan oottido dumma duma qalamiyaara de7iya buquraa sunttaa aybaa giyo?

Wolayttatto doonan balteettiyaa haggazassi hiillatuppe shamma ehiido dumma dumma bashshiyaa qomoti issisaa shiiqi uttidaga bessees.

mittaa kuwaa giddon eqqi uttida guutta bootta muqaqe maayuwaa maayida naatussi sintta baggaara eqqida bitanee aibaa immanaassi dooyiiddi de7iyaakko ereetii?

Yelaga na'ay kaassa maayuwa mayidaage beetes. Hegaadankka guye bagan daro mittati beetosonna.

Luxanchchati issippe gididi luxanchchaappe haasayaa ekkidi diyaagetinne garssa baggaara boditte kanttibaa mantta taadessa eshetu yootidosona giyaa xuufee boottan xaafettaagee beettees.

Wonuwa gundissi beenna ayssara kessdida qassikka sharappay de'iyooge beetees.

Luxanchchati bantta hooliyawu gakkidi anjjettidaageetinne guyye baggaara issi mishiriyaa hegaattokka qorqqoruwan keexettida kiittay kaameenne mittay de'iyaage beettees.

Issi baltteetiyaa adidhe shaashiyaa qacada mela tohuwan hemettaydda yanxxilaa oyqqada guyye baggaara utulaa ba"ada A bollan zambbelliyaa wottidaara beettawus.

yalaga na7ai bootta maayuwaa maayidi zammana haasayau go7iya buquraa ushachcha koshiyan oiqqidi orttodooksa ammanuwaa kaalliya issi yaraara aibaa haasayiidi de7ayaakko shaakkidi izggeetii?

Uuttan dooddi uttida heezzu wolaytta woiqqo meesho keettaassi sintta baggaara afalaa maayidi dooddi uttida asatuppe issi bitanee mittaa oiqqidi aibaa sarbbiidi diyaakko ereetii?

wolaytta yettanchchaa gaagga na'aa diidi wolaytta wogaa mayuwa mayyidi huuphiya duge yeddidi kushiya wottidi haasayawu maaddiya zammaana buquraa oyiqqi uttidooge beettes.

Toophphiyaa orttodookise ammanuwaa kaalliyaa asati zammaana ogiyaara biiddi de'iyaagetinne bolla baggaara toophphiyaa banddiray shuchchan keexettida keettay de'iyaagee beettees.

issi aawaynne aayiya naatuura gididdi issipetettan wogaa maayuwa maayidi guye bagaara ciishsha malkke aleequwa kaqqidi sintaara bootta xuufiya be'etees.

Usuppun gooba wolaytta dichchaa tohuwaa kasanchchati issippe gididi kassaa maayuwaa maayidi ka'iyoo sohuwaan issippe haasayiidi de'iyoogee beettees.

Issi paranjja na'ay wolaytta asaa wogaa maayuwa maayiddi sinttawu simiddi dugee xelees.

Issi wodalla na'ay karetta maayuwaa maayidi afikaaduwaa puutiyaa tokkidi de'iyaagee beettees. hegaadankka guye baggaara maata mala mittati hegaankka maata malanne bootta qalamiyaan tiyettidi uttidagee beettees.

wolqqaama zammana keettay shuchchan puulattidi keexettidi bootta qalamiyan tiyettidaageenne sintta baggaara mittay, maatay, kaamiya ogee de7iyaagee beettes.

Zammaana shuchchaappe oosettida ogiyaa bollan oyddu toho kaamee eqqidaageenne sintta baggaara toopphiyaa maata mala adil'e, zo'o banddiray de'iyaagee mittaymaatayderee de'iyaagee beettees.

Nu toophiya asaa dere deretetta asaa qonccissiya sunttaykka banddira geetettiyaaga.

Issi bitanee bari wogaa maayyuwaa maayyidi tooraa oyqqidi zammana buquran haasayiiddi de'iyaageenne guyye baggaara cora keettay uuttay mittay de'iyaagee biittees.

Wolayttatto doonan naa"u balttetati issippe maadettidi bantta gadeni uuttaa haashshiidi de'iyoogaa bessees.

Cora asati issippe gididi wolaytta wogaa maayuwaa maayidi ushachcha kushiyan tooraa oyqqidi haddirssa kushiyan gonddalliyaa oiyqidi doriiddi de'iyaageetinne guyyessaara mittay maatay uttiyo oideediyaagee beettees.

Ha'i toophphiyaakawuwaa dottoriyaa ahemeda aabi woalytta wogaa maayuwaa maayida ayfiyaan zammaana buquraa wottidi guyessaara koyro toophphiyaa kawuwaa dasaleygna hayle mariyaamaara issippe dees.

Ha misilee nu wolayttatto doonaa nu wolaytta ordde kawuwaa xoona gagga qonccisses. ikka gonddaliyaanne toora wolaytta wogaa maayuwaa maayidi hombociidi diyoogaa bessees.

Boottaa adil'ee ushilula zo'o gidida alleeqquwassi maaddiyaa buquray dooddi kaqetti uttidaagne sintta baggaaraa quma miyo masofe diyagekka beettees.